Nako amna kola bu yëlu k aas cola white binda wi amna bu blaage ak bu yëlu.

Biinak tabaxla tarax bnak amna kola bunetab sokoa bu weex bu nta binak sokolamofanekola bi sokolala amnatami weer.

Fiinak a jigéen moofenekaex jigéen binag niy yole kajunak fiñfa bina nees kafe ci kow tamit bi day weexlaso jàngee bina bi danga xamne ban pasonci mofeneka.

Liinak pañilax tañ bi am muy tegu ci kaw taabal taabal minak amna askola ak pañ bi tamit amna kola bu melni sokola.

Nina tentul la tentur bina amno puteer bidam bi nekkadiko sooti ci paan tentur bi amnakola ba ret ak biram bi bu yelo ni ku ñul moxoti moo teer bidam ak ñuy nekkali tegu ci kaw karo.

Tobafna bunde oyba babina anna toogu aki greens ay jush amna tamin bhutel togguy nak ameret ak soxoa ak funde nane jus amna sokola.

Sina plas bamante diferen mino falmu fineka amna toggu ak taabar toog bi na amnalu black habar bi am bi sokkola beleen toggu bi tame bi sokolaala amnalu tegu suk si ci kaw taabul bi.

Na amna ñ txawñu taxaw ñi gure lool ak kena ku taxaw ci diga ñaar jigée ñuy taxaw booram ak ñari gor ñuy taxaw ccc pgg ci pegga ñaari jigéel yi ak ñu nekka ci ganaw ñu nekka ci gana la ñuyrey flakk.

Akelala ba hamantene yonkoda jafonde korce ay liggéey kolakelabinak may tegsu shuff binak amno agh kola.

Na kola bu gireen ak binda yu white amna tamili honkal nekk ciscbanrgona butel bi nag ñu ngi am kola bbu yëlu ak bu red.